namda nima pam n-yiliya ŋɔ namdanima maa mi di nyɛla bɛ ni zaŋ yari n-zaŋ to n-mali shɛŋa ka naanyi che ti lahi mali hankachiifu gba zaa ka di gba zaa lahi doya namdnima maa mi kala balibu kam zaasa m-be dini ka kala yini ko n-nyɛ li

Daabihi n bɛ daani paɣaba mii noli n bala maa shab zaŋla piɛri tam bi tooni n laɣasiri tuya ka shab mii zaŋ piɛri n zaŋ tam bi tooni n gba haa kaɣasiri kom n susuwa ka naan chɛ a yi yuli bi nyaanga a yɛn nyɛla loori ni ʒɛ nyaangi maa

Paɣaba ata n bɛ dundoŋ ni ka ninvuɣu yino maa maani suwiit bar ka di tam buɣum ni ka naan chɛ bihi ayi gba zaa ka bi ʒiya ka naan chɛ bia mii gba zaa ka o lahi ʒi o ma naba zuɣu

Paɣa n bɛ kichin ni o ʒɛla zuɣusaa ka gbubi bindirigu kaap ni n nyura ayi lihi o nyaanga hita kaap biɛni ka naan chɛ fulaawaasi ka di bɛ ŋmana ni

Kpɛnŋɔ ŋɔ ŋuna daani n bala maa bimi ni bɛ daani maa paɣaba pam n bɛ nimaani maa tini too yɛ so ka o kɔhiri zahim ka nanyi chɛ so mi gba zaa nanzuu ka o zaŋ pa n kɔhira ka nanyi chɛ so mi gbazaa alibasa ka o gbazaa pa n kɔhira ka nanyi chɛ so mi gba zaa ka opa bɔradɛ kɔhira ka ti nanyi lan yɛ so mi gbazaa ka o gba gbubi bia.

Ko karili ni ka bi zaŋ ŋatim kpɛ a yi yuli ŋarim shɛli din miritina maa a ni tooi nyɛ dabba ayi ka bi ʒi dinni ka naan chɛ nyaangi maa gba zaa ka niraba ata gba zaa ʒi nimaani

Bii mini o baaba n dira ka bii maa piiri bindira maa shɛli n niŋdi o baaba nolini ka naanche bindira maa shɛŋa bɛla pileetinim ni ka naaiŋche ka kom gba nyɛla din tam bɛ sani

Kpɛŋŋo maa zamaatu pam n bɛ nimaani maa bi mii ni biɛni maa dabba n tooi bɛ ni ka bi gbiri salima so salima maa gbibu shee maa tin tooi nyɛ shab ʒɛmi shab gbubila binyɛrisi n yihiri salima maa ka naan chɛ ka kom gba zaa doya ka naan chɛ bin ku gbingbi ka boɣa boɣa doya ka naan chɛ ninsal nim ŋo shab ni ʒɛnʒɛya

Dabba n ʒi kpɛŋŋo ŋo bi mii ni ʒiya maa niraba ayi gbubila parantɛ karili bi nuuni ka zaŋ dinbala maa mii zali salima maa n bɛ parantɛ kari dinbala maa ni maa ka bi yuundi ni bi yihili niŋ dinbala maa ni mii gba zaa

Paɣaba anahi n chɛni gɔrim bi mii ni chɛni maa bi zaa kpabila bihi ka ninvuɣu yino lee bi ʒi ʒili ka niraba ata maa ban lee ʒi ʒili bi zuɣuni ka lahi kpabi bihi yaha n pahi dizuɣu

Paɣa n do o shitoɣu ni o mii ni doya maa o lami a mii ni lahi yuli oni doya maa o dola o chinchina maa zuɣu ka chinchina maa galisim maa yaɣaya chinchina maa mii ni galisi maa ti malila kala balibu kam zaaha ka di bɛ chinchina maa ni

Paɣa mini o bihi ayi n paɣari paɣabu ka ŋun bala maa bɛ tahali puuni ka o ma maa mii nandi paɣabu maa n zaŋdi niŋdi ŋunbala maa ka o paɣara gbambili ni ka bi zaŋ paɣabu maa niŋ paɣara ka naan chɛ shɛli polo mii gba haa bin zaŋ niɛma maa niŋ

Paɣi saribili n ʒiya karidimaa n yɛrila shikuru bila o mini ʒiya maa kuɣu zuɣu kooʒiya ka zaŋ laapitop n zali karida ka taapira ka naa chɛ ayi yuli laapitop maa gbuni ti mali diriŋ ka o zan ka naa che kuɣu shɛli zuɣu gba zaa laapitop maa ni tamya maa

bihi n-laɣim sambanni diɛmdi diɛma a yi yuli o taba maa ʒila o nyaanga ka o zaŋ luŋ maa zaŋ nyaɣi o tooni ka ŋmeri li ka o taba maa mii lee ʒi o nyaanga ka wara ka bɛ diɛmda

Bihi n ŋmɛri bolli chani ŋo a yuli bolli maa bɛla ŋunbala maa napoŋ ni ka o ŋmɛrili chana ka o taba maa mio gba zaa bɛ o nyaanga n na guuri kanna ka naan chɛ shaba mii gba zaa ka bi gba mii ʒi paaku maa puuni ha

Galamsee ka bi niŋdi maa ayi yuli kpɛŋŋo zamaatu pam n bɛ dinni maa ti mali shaba ka bi ʒiri binna n ti niŋdi mashin maa ni ka naan chɛ shab mii ka bi yaara ka naan lahi chɛ shab mii gba zaa ka bi mii gba zaa ka bi gbira

Sarati n niŋ loori nim ayi n kpɛ tabi ni ka loori ŋun bala maa ŋun lu ka ŋunbala maa ŋun lee bi lu ka o tooni maa ka di wurim ka nachimbi ata ʒi loori so ŋun bi wurim zaa maa di tooni

Dabba niraba ayi n ʒiya bi biɛla binshaɣu bi ni booni baabirin salun ka bi chɛri o zuɣu ŋunbala maa nyɛla ŋun chɛro ka ŋunbala maa mii ʒi kuɣu zuɣu ka o chɛro

Tipa mini ɛskavɛta n bala ti booni limi alaasan nubili goŋ ka di toori tankpaɣu maa n niŋdi tipa maa puuni tipa nim maa a yi yuli dibaayi n nyɛli ka naan chɛ alaasan nubili goŋ maa ka di mii lee nyɛ zaɣ yini ka di toori tankpaɣu maa niŋdi dinni

Paɣaba n chɛŋ kuligi ni n ti dari zaham a yi yuli bi tooni bi zaa malila bi ŋmana ka bi zaa da zaham maa niŋ ka naan chɛ ŋarim maa ka ŋarim maa mii ʒi bi nyaangi ha ka shab kpɛ n bɛ ŋarim maa puuni

Nayili ka naa mini o kpambalibi laɣam n ʒiya dizuɣu ayi yuli wuntaŋ ni bɛ nimaani maa ka bi zaŋ katawiya nim maa n yirigi yirigi dizuɣu a yi yuli bin maa ni a ni nyɛ ka naa maa ʒi o konko ka niraba lee bi miro ka a ni nyɛ o ka baŋ ni naa n bala

Bindira pam n bɛ laa maa ni maa dama mali boraadɛ kamani dibaanahi laasabu ka naan chɛ gala mii gba zaa dibaata ka di bɛ laa maa ni ka naan chɛ zaham ka bi chɛrisi chɛrisi ka zaham maa gba bɛ di puuni ka naan chɛ bin baɣasi kamantoosi gba zaa pahi ka di gba zaa bɛni

Paɣasara ayi n ʒi kpɛŋŋo maa bi mii ni ʒiya maa bi koharila bindira kamani kodu biɛni ka leemu biɛni ka naan chɛ kamantoosi ka naan chɛ kaarot ka naan chɛ leemu

Moɣali ni ka bihi chɛŋ kom toobu bi mii ni chɛŋ maa bi bidibsi anahi n nyɛba so gbubila bakɛt ka so mii gbubi dalibila ka bi zaa zaŋ tim kom maa ni ni bi toogi